Nindeeba omuteeki ariyo naayotsya enyama kandi ariyo nazihindura nindeeba abantu abandi bari aharubaju rwe nindeeba akakooti Kara erikwera

Egi nenkyende eine akaana kayo eshutamire aha Kiti eriyo neeyotsya n'akaana kayo ekafumbatsire eri aha Kiti nenkyende ibiri tiziine nshonga buzima.

Nindeeba omushaija aine egaari ekomireho ebitookye bina ogwe omushaija ariyo natsindiika egyo egaari , egyo egaari omu mahembe gaayo bakwatsamu ekijaketi omushaija ajwire akasaati kari omurangi eya kineekye

Nindeeba abakazi bariyo nibatondora ebihimba, abamwe nibatondora obushaza kandi nibatondora aha bitemere, nindeeba aha bitemere byabo boona hariho ebikopo

Eki nekishishani kya ekereziya eyaretwa omumiti emiti eya ebikyiindo nindeebaho otumuri ndeebaho amadirisa

Ezi na ente ziri omu bunyaatsi nizirya ente ina emwe ya ebigabo endijo ya sina zina amahembe maringwa ziri omu bunyaatsi bwazo ziriyo nizirya

Nindeeba omushaija ariyo nanogoora orwabya arwine omu bakeeti kandi engaro ze ziriho omwoondo ogurikwera. Omushaija anjwire esaati y'emikono miraigwa kandi omukono gumwe yagukubaaho

Nindeeba ekibira ekirimu emiti mingi kandi ahagati yaakyo harabireho oruguuto orukutukura nindeeba hombekiremu obunju bubiri bwona bw'amabaati garikwera

Abaana barimu nibanywa amaizi bari aha nanyikondo omwe ariyo nanywa ondiijo ariyo nanaaba engaro kwetereeza kunywa boona bariho aho bariyo bategyereize kunywa amaizi omwe ariyo nabacundira abandi boona bategyerize kutega engaro bakanywa

Nindeeba ebitabo aha mutwe gwabyo hariho esiimu eshebire omukashaho ndeeba akasihaani hariho apo ndeeba hariho ruula aharubanju rwazo ndeebaho akasihaani kafundikiire kariho obuntu bubiiri bukwera

Eki na ekishisani kya ebinyobwa nindeeba biri omu sowani ebumbami harimu ebinyobwa ebitondwire na ebitatondwire biri ahantu hamwe

Nindeeba kapa ebyamire ahansi y'eibaare ahu ebyamire hariho ebibaiziro kapa egi eyemereize amatu gayo ahaiguru kandi eri omu rangi erikwiragura

Eki n'ekishushani eky'enyaanya enyaanya nindeeba ziri omu bibaaho, enyaanya ziri omu rangi erikutukura ezimwe zihiire ezindi tizihiire ziri omu bibaaho bikozirwe omu miringo ebiri ahari kitaaahi kyakyo

Nindeeba ebitara, ebitara bibiiri aha mutwe bishakizeho obunyaatsi bishutamire aha mabaare byombekyise ebiti ahansi yaabyo hariyo enkooko enyuma yaabyo haretwayo emiti

Aba n'abantu abekoreire omusheenyi omu mabafu nindeeba baine ahubakugwiha bakagyenda bakugurunda bekoreire omubaffu buri omwe ahamutwe gweye abamwe omwe akomire akatambara aha mutwe n'ondijo akomire akatambara omu mutwe ondijo aine enkaito omu bigyere abandi tibazine.

Eki n'ekishushani eky'abantu omukazi omushaija, omukazi aine eishokye riringwa akwaise akashaho omu mukono gwe ogu ogu akwaitse ekyapa nibaringuriza nk'ahansi nindeebayo nk'oruhanga nindeebayo aha rubaju rwabo hareetwayo abaana bajwaire empare zonka hariho emiti hariho enshozi.

Ezi n'engaro z'omuntu, ekishuushani ky'engaro z'omuntu yabuuba ekikonde zoona nindeeba ziri omu kara erikwiragura yabuuba ekikonde orukumu rumwe rwaguma rwimukire

Nindeeba abashaija bariyo nibatangatanga ente okugikoma ente nindeeba yaguruka nindeeba ente ezindi ziri enyuma ya orugo ndeeba na abantu bandi aha ente ezi aha ziri nindeebaho akaju kombikyise amabatu garukwera

Nindeeba egaari ekomireho ebitookye erimu egufuuru omu mahembe kandi eriho n'ejaketi ebitookye ebiri omu rubaju bishembire kandi etegyise akati ayemereire

Nindeeba abantu bari omu mugyera nibataaha amaizi nindeeba emotooka eriyo negyenda ndeeba n'abantu bari haihi n'omugyera nabo bariyo nibatambura nindeeba enju eyombekise amatafaari kandi etaire n'erangi erikwera

Nindeeba abashaija babiri boona bakwitse amaroobo ndeeba omushaana guriyo niguregarega kandi boona nibareeba bari omurangi erikwiragura

Nindeeba omushaija atiire akakokoro aha munwa gwe kandi ndeeba ajwire eshaati eine emikono miringwa, ndeeba weena ajwire amaisho ge kandi eishokye rye ryemereire